Kamunye etwise ebintu eby' endawulo okuli omufaliso, okuli ebikutiya ebye mbooli, dhuuma, mupiira gwe mmotoka (Bodaboda diri kwetala) eyemereire erikutaamu na bantu ebatwale mubyalo byaibwe

Ekizimbe ekyazimbbibwa aye nga kikali kumalibwa bulungi ng' ate kyeyirikeyirike ye beeta yakalina. Kizimbe kino kikali tebwaaku matofaali bulungi kumalirizibwa kifuuke kizimbe kyene ekiweire obulungi

Omutyeere gwasimbibwa, mu itaka eigimu obulungi. Omutyeere gunhirira bulungi inho, era gulinda bwa lunaku lwa kukungulibwa. Aye nga saagha dhino gukaali muto, gukabulamu ku ku, eibanga elyemyeezi gusobole okukala obulungi era gukungulibwe.

Elyaato ni benhelyo abalityaimeku, nga baswiile eitanga, nga bali ku nhandha bali kuseeyeya. N'empewo nga n'eli kubavuga mpola mpola paka bwebatuuka gyebanagya.

Omwami onho ali ku kyanga egaali ate kungulu ateireku ensuwa. Bwoba nga tovugangaku bintu oti nhi binho oyinza okudimenha kubanga ensuwa bintu bya kwegendhereza bimenheka mangu.

Endovu n' ente edo munsiko, bino binoni biri mumaadhi diri kufuna kumaadhi ago kunwa kubanga dibaire dimaze olunaku lulamba nga dirikuwulira enhonta byasalawo bidhe binwe kumaadhi

Abasaadha bali kwetekateka, abasaadha nga basatu bali kwetekateka okugya wagati mu naandha mulyaato lyaibwe bajje balobe ebyenaandha.

Enhovu dhiri mukiffo mwedhi kumibwa dhinhirira bulungi inho. Ghali eisubi lyedhenda. Dhiri nga nge itaanu kumukaaga. Dhiri kunhumirwa ekiffo kyayo ghazira bulabe bwonabwona. Dheenda okulya eisubi kuba era dhatondabwa kulya isubi.

Omulenzi alikupima sumbusa era azinzezinzemu ekipapula bulungi inho aghe omuntu ghuyo eidhye okumughagira asobole okweyongerayo.

Eilibwa elitukula okuzaama. Era eilibwa lino bwoba olitemyeemu ghalisalasala mundha omwo, mwa kyenvu. Kungulu kuboneka nga kwa kiragala, mundha mulaga nga mwa kyenvu. Ekiraga nti katonda onho yatondera omuntu ebintu ebirungi eby'okulya mu bulamu.

Omukyala aghamu n'omwami alikuvuga tractor, balikulima ennimiro yaibwe. Omukyala agemye ente eno omwami bwavuga. Baligezaaki otekateka ennimiro mwebaligya ota omukyere ogwa season eyo gyebalimu.

Ono omukyala yesabike bulungi innho, agiile ya lundhila endhuki dhe. Aligezaku okutolayo omubisi era nga bwoba tighe bwise endhuki oyinza okumaliliza nga endhuki edho dhi kulumye lumye so no kusalagho yebwike okweghala endhuki okumuluma.

Endhoki dhikoze kyebeeta bokisi, eyamba omu ku mwami ayambaile ebyo ebiziyizibwa endhoki okumuluma.

Esente edh'ensi ya Uganda nga kwotaile olukumi olwa Uganda, nh'enkumi eibiri edha Uganda, aghalala nh'omutwaalo gwa Uganda, nh'esente edhisembelayo ilala okuba enhenhe mu Uganda ghano, nga nh'emitwaalo etaanu, egya Uganda.

Omusaadha ava kuwalampa olusozi. Agemye no buti obuyinza okuziyiza okuserera oba okugwa oba olyawo ayinza no kukuba omutwe wansi ya dema kwira ghangulu

Omusala mala atyo nga alikola emirimo gye egyo kusala emiti era emiti aligisala mulala ku mulala bwe gugwa ghansi. Emirimo gye girikugya bulungi mumaiso.

Abakyala abasanhufu obulungi einho bateireku akamwenhu mwenhu ku matama, besibye obulesu bweibwe ku mitwe. Omu yetiise ebivera balinha olugendho, balinha gyebagya era balungi okulingirira.

Engoye ediri kuluguwa olwanikibwaku engoye ekire ekya maadhi gadhi kubye era dhiboze dhonadhona, dhetagisibwa kwiramu anti okukala buyaka

Omusaadha agemye egaali alikusilingisa, alikunhinha akasozi enho bwaghalampa mpola mpola kubanga amatooke gasitwiile mazito inho okusinziira ku nti luguudo lwa liku lwa kwambuka bwambuke ti kwikirira.

Kino ekimotoka ekyetiika amafuta, ki lukuulana, nga kiri kutwala amafuta mu kiffo kyeba kitumyemu, oba mu isundhiro ely'amafuta

Ekiffo ekya zimbibwa obulungi nga wali ne motoka ndheru, ekiffo kino ekya basiraamu ghebagya okusinziza musengwa gheibwe. Bazimba ekiffo kighesa ekitibwa.

Olususu oba oluwu olwe kisolo kino nga lwidwire ebiviri byendawulo era elirimu langi y' endawulo ga nomuli eya wayiti neya kisitaka nga lunhuma okugemaku waluwulira engeri yerunhumamu mungalo muno

Omwami omu nga atesetese eitakka lye, aliyiyemu amaadhi litenye bulungi inho amaze oli tyankatyanka era alitaire mu katiba asobole okola amotofali gebanazimbamu enhumba

Enho muyandhu gha nhumba nga aye eriyo olukonko olutwala amaadhi eyoo mumwala era kumbali ghanho ghaligjo etoyi abantu gye basobola okujja okwetaghulusa.

Omulenzi omuto onho nga abalaga ekyenhandha nhe kyala ekisaadha nga alaga nti ye aghangwire, afunhye ekyenhandha kyagya okulya ghaka nhi mama ghe nhi baba ghe

Omusaadha akola ku maadhi alikuvuga abaami babiri awalala no mwana owo bughala nga batambulira ku maadhi asobole kubatuusa ye bajja. Nga wolikubabona batyaime bulungi inho ntende bazira buzibu bwonabwona.

Oluguudo oluboneka obulungi era nga ghaigulu gha lwo ghaligho ekyitilirwa, abantu ghe basobola okubita, okweghala obubendhe obwendhaghulo. Ghansi ghano ghabita emotoka edh'endaghulo.

Kinho ekibugah kyo kyazimbibwa okumpi nh'amaadhi era ebizimbe byaibwe babisigah langi endheru eragah obulungi nhi bwoba eghala osobola okutegera nti agho, bazimbagho ebizimbe.

Goonya evire mumaadhi eidye kuluya kwota ku kasana oluvainuhma eireyo mu maadhi gayo. Eyasayimwa akamwa erikutega ensowera yonayona enajja mukamwa ako ewumbaku buwumbe nga erya

Abasaadha abali ku piki, bali kulumuka omuliro ogugemye ekibira, badheeme kumalibwagho omuliro ogwo. Ekibira kyonakyona kili kuya. Akikumyeemu yena yena tamanhiibwa.

Eno endovu erina amayiga amawanvu agatunga nokutunga. Woba ogire obubi eyinza nokukwita. Mba bulungi, elabirirwa bulungi inho mu kifo kyeyatebwamu. Ezira buzibu bwonabwona

Omukazi aghalala ni bitabani bye ebibili. Ekindhi kili bukunha kizira ngoye, kulikugya kunaaba. Owundhi ayambaile engoye. Basanhufu inho okuba kumpi ni maama ghaibwe.